Teƒe ya ha le abe parliament ene, ame aɖewo le fi ya sugbɔ hele nya aɖewo me dzrom, eɖewo do awu ʋe dzi kple anyi, eɖewo hã do blud zi kple anti, wonɔ enyawo me dzrom. Amewo sugbɔ ɖe fi ya ŋuti, wo pete wowɔ ɖeka wole nyawo me dzrom.

Ame aɖewo hã nye ya le teƒe ya, yevu aɖewo, wole dunya hem vevie ŋutɔ. Wodo awu abɔ legbee aɖewo. Wodo ɖe hã ɖe gɔme. Nyɔnu aɖe hã kpe ɖe wo ŋuti hebla ali dzi sesɛ̃e kɔ kuku grin aɖe kɔ ɖɔ ta, wòkpe ɖe ŋutsuawo ŋuti wole…

eya xɔƒe ɖe hã enye ya el'be sitin rum ene, enuwo le teƒe ya zikpi aɖewo hã wó li ekplɔ̃ ɖewo hã wó le teƒe ya nane le zikpi ya me abe suɖi kple fefefenu pɔt aɖe hã wóle teƒe ya gbemumu ɖewo ha wóle eme

Sista aɖe nɔ anyi ɖe teƒe ya. Eƒo ɖa nyui aɖe ɖe ta. Egale eƒom na nɔvia bubu hã. Edo awu ʋi aɖe. Edo skirt yibɔ kple ʋi hã le eme. Ame bubu aɖe hã gatsi atsitre ɖe wo gbɔ eye wole dze ɖom.

Teƒe ya hã le abe sikakuƒe ke ene gake teƒe ya la, wole ke lɔm le teƒe ya eŋugãgã kelɔŋu gãgãwo wole teƒe ya eɖewo le blue nu ʋeʋe ɖewo hã wole teƒe ya eŋu kɔla vovovowo eɖewo hã le yellow exɔ ɖewo hã wosugbɔ le teƒe ya egbe damawo hã le teƒe ya.

eze aɖewo le teƒe ya gbe damawo le wó me ezeaɖewo le brown eɖewo hã wóle yiɖe kabɔɖiaɖe hã le teƒe ya enu bubuwo wó sugbɔ ɖe teƒe ya eto aɖe hã le wó kɔe kɔ tsɔ anyi gbe dama ɖe le dzi teƒe ya enyakpɔ ŋtɔ nububuwo le fiya vovovo

Teƒe ya nye hɔlu me. Kplɔ̃wo le teƒe ya. Egbe dama aɖewo hã le teƒe ya. Zikpui yi ke wonɔa anyi ɖe dzi hã le teƒe ya. Wokɔ flawapɔti ɖewo hã kɔ da ɖe teƒe ya. Drɔ kple tɔwo nu bubuwo hã le teƒe ya.

Ame yawo le line me yina ɖe tsi ku ƒe. Wòle galɔnwo ɖe asi. Ŋutsu lolo aɖe Do ŋgɔ hele etɔ kum hafi woava ɖo bubuwo dzi. Nyɔnu aɖewo hã le eme. Wòle galɔn gbogbo aɖewo ɖe asi hedo sketi yibɔ eye wowɔ ɖa legbe aɖe ɖe ta.

Nyɔnuvi aɖe hã ƒo ɖa legbe aɖe ɖe ta wòdo awu dzẽ aɖe. Edo trɔza, gbemumu kple blu aɖewo le me. Efievi ɖewo hã wole teƒe ya henɔ dzidzɔ kpɔm. Teƒe ya hã, gbe damawo hã wole teƒe ya . Efieviawo su gbɔ ɖe teƒe ya ŋutɔ.

Afɔku aɖe dzɔ le teƒe ya enuwo kɔ ɖe teƒe ya sugbɔ ŋutɔ, ŋutsu lolo awɖewo le mɔ dzi va do go ɖe teƒe ya, wova be yewoakpɔ teƒe ya ɖa wonye ame woame etɔ̃, ɖeka lolo hedo awu yibɔ hedo bubu aɖe ɖe dzi ekɔ nu yellow aɖe kɔ tsyɔ̃ ta ɖeka hã nɔ tsritre nu.

Teƒe ya hã nyakpɔ ŋutɔ ale abe ɔfisi ene, zikpui nyuinyuinyuiwo le teƒea, agbalẽ ɖewo hã wo park wo ɖe dziaƒo edzo hã le teƒe ya ɔfisi ƒe zikpuiwo hã le teƒe ya wo pete wole teƒe ya ewɔe be teƒe ya enyakpɔ ŋutɔ.

Ati aɖewo kaka ɖe teƒe ya. Egbedame ɖewo hã le teƒe ya. Teƒea hã wɔ abe etsie ɖo be yeadze ene. Kapuka gã aɖe ha woxatse kɔ da ɖe teƒe ya. Enuwo kaka ɖe teƒe ya basa.

Ŋua ɖe hã le teƒe ya le abe kpovitɔwo ƒe ŋu ambulanci ene. Kpovitɔwo le yome ne ŋua. Wo le tu ɖe asi eɖewo do awu blu heɖu nu ɖe nu kɔ nanewo kɔ bla ali dzi ale be wo le redi na wu la yome dzedze.

Esime ye nye ya. Ŋutsu aɖe le nu ƒlem le nyɔnu aɖe gbɔ. Ɖevi aɖewo le nane ɖe ta hele dzadzra. Wòle dze, sabala, atidiwɔ. Enuwo sugbɔ le teƒe maa wole dzadzam. Nyɔnua hã bla ta hafi le nua dzram. Edo awu anɔ legbe aɖe hafi le nua dzram.

Ame aɖewo le teƒe ya nɔ dzidzɔ kpɔm ale gbegbe. Ŋutsu kpli nyɔnuwo siaa. Ŋutsua ɖe do awu lolo, abɔ legbee aɖe, do trɔza yibɔ ɖe egɔme. Nyɔnu aɖe hã do trɔza yibɔ, kɔ nane kɔ bla ɖe dzi, do awu aɖe, efli le me. Nyɔnuvi aɖe hã bɔbɔ henɔ wɔ ɖum adodoe me tɔ.

Teƒe aɖe hã nye eya, ŋutsu aɖe le teƒe ya, dziƒoxɔ ɖe hã le teƒe, wota enuwo ɖe teƒ nyuietɔ nyɔnuwo nɔ enu ŋlɔm eye wonɔ nu hã xlẽm eye ame aɖewo hã wonɔ nuwo ko na wo nɔewo, wonɔ ɖewo hã xɔm, ame aɖewo hã le kplɔ ŋuti le nuwo ŋlɔm le nuwo hã xlẽm.